Moso pompekaay ñu ko wer ci kow wuñ garab yaan ci ganaawam amnalu xonxull nekk ci ganaawam.

Nyetti bito ngi tiir naar yi mag ab benn bu ndaw. Benn bu mag bi amna ku taxaw di ko soti ci soo bi bam feef kiberbaan ci suuf.

Ay mboolo polis yu taxaw ñeenu ñi ngi sollu weex kenn ka ngi sollu xonk baxna bu xonk te jaasi bi amna ay garab yu nekk ci seen wet amna ay tabaxi weex.

Pikaas bu guddu bunj taxawal ci miir bi mirr ba ngi nete pikassek bu gasekaay la.

Xale bu toog jëlloxo mi tek ko ci saag bu bëla am bind. Bind bu weex xale ba ngi sollu weex. Am na ku jëllxo mi tek ko ci taabul bi téekéet bu weex.

Saag bony ebii, mungi am ay bii ki boori, ci syt ci, ak ci biiram, te mungi am siso muni am benn book bum fa tugal.

Kaamili jangekaay bu ngi am ay dese desé yu neté.

Juroomi bulet yun tek ci palaat bu weex mu ngi am pompiteer bun maas mu ngi am ñaari bool yu ndaw yuntekk maynes ak kecopp.

Nyate góor yu neke ci birr dex bi ñaar ya ngi tee bante kenenka ngi neke sen ganaaw téye yere amna ay bagaas yu neke sen ganaaw.

Estaat ñaari góor yi kikk futbal keyna kaangu. Sol yere bu xonku ak nete keyna kaanu sol yere bu weex di dawal futbal bi am naku nekk seen wet di taw ci bi ñëw.

Booli flas umtek ci taawul muñu am ñaali clóor buñu ak bu neke.

Dalla yi ñuul yun tek ci suuf ,dalla yi kulor bu ñuul la am lu wèèx dalla yangi am poto poto tilim torop.